mbokku auditeurs yi ñu ngi leen di <hesitation> nuyu amati mbégte ak bànneex dellusiwaat di waxtaan ak suñu mbokku baykat yi xam ngeen ni ñu leen ko waxee woon <breath> newoon nañ leen <hesitation> insaa àllaa projet bii di <hesitation> ECHO dana leen gunge ngir diirub nawet bi yépp ba tax na première parie bi bim jeexee tay jii la ñuy tàmbale <breath> <hesitation> deuxième partie bi di ñaareelu partie bi <breath> ñu war ko tàmbale nag di war a waxtaanee <breath> sax yi nga xam ne ñooy faral di yàq mbay mi <breath> <hesitation> ngeen dégg ñuy wax ay awoor wala ñenn ñi <hesitation> ci lakk kàllaamay nasaraan ñu naan ko kamara <breath> <hesitation> loolu lépp nag tay jii dinañ ko waxtaan ci nu mu gën a yaatoo ndax <breath> ñu ngi dalal koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàll boobu <breath> bokk ci <hesitation> kuréel gii ñuy duppee <hesitation> DPV <breath> nekk ca Daara Djolof <breath> tungune nag du teew ñuy nataal du ma ci sori ki nga xam ne moom mooy Yakhya Seuye <breath> dama koy daal di nuyu rekk bàyyi koog mbokku auditeurs yi mu nuyonteeg ñoom ba noppi nag daal di ñu présenté <breath> liggéey bi nga xamante ne moom la yore

<hesitation> <hesitation> <hesitation> yow yaay <hesitation> chef base bu <hesitation> DPV <breath> ñu buggoon xam d' abord lan mooy DPV

<hesitation> mais yow Daara Djolof nga nekk donc ndax mën nañu xam tamit ci biir région de Louga bi yépp ndax <hesitation> Daara Djolof rekk la service bi nekk wala

d' accord defe naa ni loolu leer na tay jii nag waxtaan bii ñu war a waxtaanee sax bi nga xamante nemooy yàq mbay mi ñu naan ko <hesitation> awoor <hesitation> lan nga ñu mën a wax ci sax boobu

kamara

bëggoon nañ koo xam nga ne moo sëkk <hesitation> karaw xaw ma ndax loolu rekk lañ ko mën a ràññee

moom couleur bi nu mu mel

d' acoord léegi sax boobu <hesitation> ban période lay faral di génn ci biir nawet bi

d' acoord <breath> léegi nekk ci <hesitation> ñebe bi di ko lekk léegi sax bi <breath> lan lay def ci gàncax bi

loolu tamit <hesitation> am na solo léegi nag <hesitation> sax bi ci jëmmi boppam wax nga ni nga xam noonu lay def <hesitation> gàncax gi <breath> wax nga ñu tamit période yi nga xamante ne ci la sax bi di di di di di génn <breath> léegi nag loolu lépp nag buñ ko xamee xam nañu kañ lay sax biy génn xam nañu ni muy def gàncax gi <breath> léegi nag baykat bi nan la war a mun a def ngir moytu sax boobu

mooy lëppaalëb bu rafet boobu couleur yu rafet yooyu

bëri na

boobu exactement

moom noonu lay mel

muy sébb bi

doo leen gis

<hesitation> <hesitation> nen yi boo ko gisee nu muy mel

éliminé

d' accord <breath> léegi juge nga ci forme lëppaalëb nga ñëw mu nekk ci nen léegi nag <hesitation> bu jugee ci nen ci ban forme

<hesitation> foo ko gisee daal est ce que loolu du métti parce que su fekkee nee nga ay junni junni lay doon

dafay jafee ray tag ci kawar

<hesitation> ndax ci xayma war nañoo mën a xayma dégat gu mu mën a def ci biir tool maanaam yàq-yàq cib tool ndax war nañ warees nañ ko mën a xayma

door a mat

kon sax mën naa gudd fan de

tóli

xam nañ tóli

nekk nen nekk sax bi delluwaat ci suuf si

loolu loolu loolu loolu am na am na solo

<hesitation> mbokku auditeurs yi may fàttali ba tay rekk maa ngi ànd ak ki nga xam ne moom mooy <hesitation> Yakhya Seuye <breath> nekk di <hesitation> nekk chef baazu <hesitation> P <hesitation> DPV bu Daara Djolof <breath> mu ñuy wax lu am solo loo xam ne tay jii yokk a rekk ndax baykat yu bëri surtout baykat yu mag yi xam nañu lii waaye yokk la <breath> <hesitation> toujours lu am njariñ la <breath> kon <hesitation> ñu nekk di waxtaanee <hesitation> li nga xam ne moom mooy <hesitation> awoor wala kamara <breath> ñu gis fi mu ko tàmbalee <hesitation> bi muy nekk lëppaalëb jaar nekk nen nekk sax ba delluwaat encore ci suuf si defaat fa at ngir dellusiwaat nekk lëppaalëp loolu lépp mu am solo <breath> léegi nag ñu mën a ñëw ci suñu laaj bi nga xamante ne mooy dégâts yi mu war a mën a def ci biir tool bi

bekoor

wor

maanaam bu régulier wul

<hesitation> fii ci biir <hesitation> Louga dëgg la Daara Djolof nga ne

la awoor bi gën a yab ci biir région bi

Sàkkal

foofu daal la ñu saytu ni fa la <hesitation> awoor bi ëppee yon lan nga mën a expliqué loolu

taw bu néew

mais bëgg naa nga gën cee insister <hesitation> ndax dañ ne comment prévenir les dégâts

bay yàq

mais yéen daal fu ngeen xas ba jaar rekk am ngeen yaakaar ne foofu moom sax bi mënatu faa

comme yi ngeen fi wax yépp mu ngi koy def <hesitation> ban période wala fan la toolam war a toll

ci la ñuy soog a génn

ndax <hesitation> ñoom xam nga gàncax bu tooy bi foofu lañ gën a mën yàqee mais est ce que bu gàncax bi demee ba toll

hiver xanaa

<hesitation> nii nawet bi demee nii ren wax nga ko sànq <hesitation> doy waar d' ailleurs sax wax nga ko léegi ne ne am na fu ñu war a mën a feeñaat ndax mën nañu jàpp ne yeneen zones yi tamit yëf yi war na faa mën a feeñaat muy awoor bi

loolu defee naa ni <hesitation> am na solo Yakhya Sèye <hesitation> daanaka li ci ëpp ci loo xam ne war nañ ko war a mën a xam ci awoor bi waw nga ñu ko léegi nag xanaa balaa ñuy <hesitation> tëj émission bi nga conseil bi nga xam ne donte da nga ciy jaaraat sax delloo ko <hesitation> bàyyee ko mbokki baykat yi

<hesitation> <hesitation> yaa ngi doon wax <hesitation> DPV nekk fële ca Daara Djolof c' :est vrai que yaa ngi wax doon wax tamit produits yi dafa xaw a cher

mais nag <hesitation> produits yi des fois ak lu mu cher cher cher lu ci ëpp solo des fois <breath> <hesitation> baykat yi ñu bëri xëy na duñ ci mën a jote ndax demande bi xëy na mooy ëpp stock bi nga xam ne moom ngeen di am <breath> lan ngay tontu ci loolu <breath>

parce que yaa ngi naan su fekkee nit ki am na appareil am mën na dem jëndi produit bi est ce que aussi ni mu koy traité ci toolam baykat bu ne war na kaa mën a defal boppam

ndax mën nañoo am tey numéro boo xam ne mbokku auditeurs yi ñuy déglu bëgg

727 30 06

muy képp koo xam ne daal bëgg nga ci am <hesitation> ay leeral wala bëgg nga aussi ku la tette ngir noo war a mën a jëfandikoo produit yooyu même appareils yi sax est ce que ku ñëw ci yéen dana ko war a mën a am foofu wala

<hesitation> <hesitation> kon danaa dana baax foofu ñu taxaw fa tuuti

ndax war naa mën a xam ci produit yi

métti gën a cher

waaw mooy buy

<hesitation> <hesitation> <breath> <hesitation> Yakhya Seuye <hesitation> defe naa ni <hesitation> li tubaab di wax naan l' émission tire à sa fin <hesitation> est ce que amul loo xamante ne tey jii waroon nañu ko cee yokk wala waroon nañ koo wax fekk man mii xëy na

kootoot bi mooy biy dugg si ñebe bi

mais boobu ci ban période lay faral di génn bokkut ak bii ni muy génnee ci maanaam bu tawee ñaari

mooy comme que àgg a guñ fa naka lañ koy prévenir waaw niñ koy prévenir de ni ma wax rekk parce que yooyu moom buy ñëw ah doo yëg day jékki-jékki rekk daal di aggsi <hesitation> <hesitation> te yooyu xamuñ

<hesitation> <hesitation> d' accord

boobu la picc yi aggsi

<hesitation> Yakhya Seuye <hesitation> sant nañ la gërëm nañ la amati mbége ak bànneex rekk di la dalal xam naa ne sax <hesitation> ñàkkul ni di nga fi dellusiwaat si yeneen i émission <breath> <hesitation> lan ngay tëjee émùission bi

tagatémbe

jërëjëf <hesitation> jërëjëf yéen tamit mbokku auditeurs yi lii nag mooy tay jii ñaareelu pàcc bi nga xam ne moom la leen waa ECHO di jagleel <breath> tay jii nag di premier émission bi ñu doon ci ànd ak Yakhya Seuye mi nga xam ne moom mooy chef de base su DPV bu Daara Djolof <breath> tay jii ñu doon waxtaanee <hesitation> yàqkat bii di awoor wala ñenn ñi tuddee ko <breath> kamara <breath> xam naa ne nii rekk lañ koy jàppoo fépp fu ñu toll rekk am na lu ñu war a mën a waxtaanee <breath> ci seen émission bii di ci mbay mi Amady Ba moo leen ko doon présenter <breath> di leen jox dig daje ba beneen yoon insaa àllaa